Bontanne la a kyɔŋ gyɛmaa lɛ ka boma a dɔgele a zu, pɔgɔ be la a mine wakyalaŋ ka zie kaŋa bebe a waa buluu lɛ kyɛ ka daare meŋ a ba peɛleŋ peɛleŋ.

Lɔɛ gyamaa la be zie poɔ, a lɔɛ waa la zagra zagra, ka noba meŋ a be be, ba zoro tuuro la taa kyɛ kaa zie waa zᾱᾱ.

Noba pie la be a foto ŋa poɔ. Dɔɔ dɔɔ la a ba nimmisogɔŋ, ka bie are kɔgoo, a seɛ kuree, kyɛ taa eŋkpoli ane gbɛ kpala. A biiri, ba mine zeŋ la teŋɛ, ba ba eŋ nɔɔteɛ, a kyɛ meŋ zeŋ, a peɛle a dɔɔ.

Lɔɛ kãã emmo zie la ka ba maale vela lɛ, noba be la a a lɔɛ kãã emmo zie. Ka a lɔre kaŋa a are ayi vaare kyɛ ka noba bamine meŋ be lɔɔre nimitɔɔreŋ a pɛgel baa woorɛɛ are.

Noba gyɛmaa la are, vūū neɛ kyɛŋ tɔlɛɛ ba zu sogɔ ka poole daa a ba do, lɔɛ gyɛmaa are la a ba puoriŋ ka bamine bayi su kpare doɔre.

Vŭŭ tontonnema bayɔpoĩ la be zie poɔ. Ba maale la a ŋmenaa vunee menɛŋ. Banaare vɔgle la zupille, ka ba su kparɛɛ a dɔgele a menɛ zu. A yie taa kyɛ ka bayi deme ba yi a ba kyɛlɛɛ na deme.

Lɔɛ diizɛle emmo zie la ka ba ŋmaa, lɔɛ kyɔŋ la gyɛmaa, k'a dɔbɔ ane pɔgeba zaa are a naa eŋ ba kãã ka ba zo a gaa nimitɔɔre.

Noba gyamaa lԑ la be zie poͻ. Ba pԑgele la daseԑlԑseԑlԑ ka ba sԑge boma a eŋe. Ba vͻgele la zupili zeere ka ba mine meŋ vͻgele sͻgelͻ. Ba su la kpare sͻgelͻ ka ba mine meŋ su kpare dõͻre, ba mine deme waa peԑle ka ba zԑge ba daare ane ba sԑgoo ka a dosaa.

Noba la be die poɔ gyɛmaa lɛ ba gbi la dumo bamine eŋ la nɔtoore ka ba yɛre boma a biŋ a teŋɛsogɔ ka a zie a ba ba daare bamine eŋ la nɔtoore peɛle ka bamine meŋ hɔɔle zupile.

Pɔɔbilii banii la be moɔ poɔ. Ba are kyɔŋɛɛ la, a nyɔge taa nuuri ka a do, ka soola biŋ a ba nimitɔɔreŋ, bas u kaayarɛɛ, mine yie taa, mine meŋ ba yi taa, ka ba laara.